Abantu bazimba ebizimbe kamaala nga mubyo n'omuli omizigiti nga guno gwetuli bona ghamanga nga bagusiiga langi eya yelo nga guliku n'akanaala kumbali. Mulimu ekalina empanvu einho endheru eli mumbali w'ekifanhanhi nga kwotaile n'emiti egya kiragala n'amakalina amangi einho irala.

Abavubuka abato nga bali kusamba omupira ogwebigere bali kulumukira mukisawe ekiziramu busubi nga kyanfufu. Mumbali mwaibwe eriyo abantu abangi einho kamala era nga abantu bano balikubanga baghagira abavubuka.

Enhumba enkaire dhiri einhuma gh'eisubi elya kilagala nga bwoba olyetegereziza linhilira inho, ghagati ghalyo ghaliwo akagila akatonotono era nga ebile mu ibbanga birugavu

Enduba nga eli kuba nga ebulirayo, eli mumbali gh'enhandha, ela nga endhuba eno eli kwaka akalangi ka kyenvu. Ghaigulu mu bire eliyo ebire ebitandise ogema nga bya bbulaka, endhuba enho eli ghaigulu gha nnhandha.